um ni ina ganin ni ina ganin? abinda yake gwabna um ni ina ganin? hukuma batai wani tsari akan makiyaya da manona ba makiyaya ba domin bata pitan musu da wani guri da zasu je suyi kiwon dabbobin su ba ba wani tsari da tayi musu? burtalan da suke bi duk ta kwakwashe shi hukumomin jahohi duk sun kwashe shi sun je sun ba wa manoma an mai da wuraren gonakai ana yin shukoki a gurin to wannan shi ya jawo ya haddasa patsa paɗa tsakanin makiyaya da manoma don da hukuma tayi wani tsari mai kyau a kan wannan tsari da yawan paɗace paɗacen da ake samu gaskiya baza'a sameshi ba? saboda burtalan da makiyaya suke bi da dabbobin su suke kiwo suke kai su zuwa mashaya gaskiya duk hukuma ta kwashe shi musamman hukumomin jahohi da na ƙananan hukumomi duk sun kwashe shi sun mai da wuraren gonaki manoma suna shuka a wurin to wannan duk makiyayin da yazo ya tarar da wannan sai abin ya kasance paɗa a tsakanin monaman da makiyaya gaskia gwabna um hukuma batai wani tsari mai kyau gaskiya a kai ba gaskiya hukuman Najeriya gaskiya batai wani tsari akan makiyaya ba kawai dai suna yin kiwon su ne kara zube duk inda suka san kawai dabbobin su zasu samu abinci su kan yi wurin ne kawai? shiyasa ake samun paɗace paɗace tsakanin manoma da makiyaya

??? um gaskiya? hukuma a Najeriya batai wani tsari ko wani abu ga su wa'ennan dabbobi? kamar su shanuwa haka da tumakai da dai tsuntsaye wa'inda suke samar da nama ba wasu ke samar da wasu abubuwa haka? kamar yanzu su shanuwa su kan samar da madara su kan samar da gaskiya dai hukuma ba wani tsari da tayi na? wanda zai irin samar da wani abu da su u dabbobi da tsintsaye musamman shanuwa gaskia batayi wani tsari akan harkar? kowo ba um nan ƙasan Najeriyan hukuma batai wani tsari ba akan harkar kiwo na shanuwa da na dabbobi kuma batai ƙoƙarin magance komai ba ko um abin nan don gaskiya du abinda ake yi na harkar kiwo um ƙasan Najeriya ana yi ne kawai kara zube ba wani tsari kowa kawai yanda ya gani yana ana yi ne kawai kowa yana yin harkassa ne yanda ya ga kawai zai yi? amma gaskiya hukuma batai wani abu akai na tsari ko don a samar da wasu abubuwa bata shiga ciki ba don a samar da wasu abubuwa haka tinda gaskiya batai wani tsari akan harkar kiwo ba? ko na tumakai ko na awaki ko na haka tsuntsaye gaskiya ba wani tsari da hukuma tayi a kai?

um tsari da hukuma tayi ko kuma hanyoyin da hukuma ta yi bi na kula da kundi na bayanai na harkar tafiye-tafiye na dabbobi ta ƙarƙashin hukuma me kula da harkar kiwon dabbobi a ƙasan Najeriya su ma sunyi wani tsari da suke ajiye wani kundi na bayanai na harkar kula da tafiye-tafiye inda dabbobin suke bi suke zuwa suke kiwo tayi tsari amma tsarin da tayi ba'a bibiyar abubuwa shiyasa tsarin baya tasiri duk abunda zakayi to yana buƙatar bibiya duk abinda za'a yi ba'a bibiya to tsari baya tasiri shiyasa ko hukuma tayi tsari akan abu in dai bata bibiyan wannan tsari da tayi um abun baya tafiya dai-dai amma lallai ta samar da wani kundi na ajiye bayanai akan kiwon dabbobi shanuwa, tumakai, awakai da tsuntsaye ta ƙasa tayi wannan tsarin kuma ana amfani da shi dai-dai gwargwado ana amfani da wannan tsari na harkar tafiye-tafiye na dabbobi ɗaya ƙasa Najeriya um lallai hukuma tayi iya bakin ƙoƙarin ta

ah gaskiya harkar kiwon shanu musamman ah nan Najeriya ah ta hanyar bibiya hanyoyin kimiyya a Najeriya ah gaskiya yana da halaƙa sosai da kuma matuƙar muhimmanci da ampani ga su makiyayan a Naje a kasan mu Najeriya. ah Wannan abu gaskiya yana da matuƙar mahimmanci ko kuma ince ampani ga ɗaukar su ainihin dabbobin yadda suke da kuma yadda ake shigo da na waɗansu wurare wannan wurin wannan wurin da kuma yadda harkan kiwon su yake a hukumance ah da kuma ɓangarorin da suke kula da harkar noma da kiwo a kimiyyance a Najeriya. ah Lallai ana taka muhimmiyar rawa ga kula da al'amuran makiyaya na dabbobi musamman shanu a Najeriya. ah Gaskiya wannan abu yana da matuƙar mahimmanci da ampani ga bibiyar hanyoyi na kimiyya da pasaha wurin kiwan dabbobin. Da kuma kokarin da hukuma ta Najeriya ta ke a kan a kan makiyaya da horar da su.

Ah hanyoyin da makiyaya na gargajiya suke bi wajen ajiye kundin bayanai na zahiri da kuma wanda yake a zamanance yanzu kamar yanda nake gani sukan ajiye bayanai a cikin kundi suma a gargajiyancen sukan ajiye bayanan su a cikin kundi koda an kawo musu wani abu wanda zai kasance a zahirance sukan ajiye bayanan su harkan noman dabbobin su da suke yi a cikin kundi a gargajiyance sukan rubuta wani abu a cikin ganye na bishiya ko su rubuta a cikin ɗan littafi su ajiye ta hanyar yadda suke kiwon dabbobin su a aikace suke kiwon shanuwan su a aikace su ma a gargajiyance suna da wani kundi da suke adana bayanan su wannan kundi sukan rubuta ko kuma su riƙe abin aka wanda idan an zo an tambaye su wannan abin zasu iya fito da shi su faɗe shi dai-dai yanda abin yake a ta wannan hanya ne suke adana bayanan su ta yadda suke kiwon dabbobin su a aikace a ni a gani na wannan shi ne hanya.

a Najeriya a ɓangarorin da suka fi ruwa samun ruwa ko danshi ga makiyaya um akwai wajen ɓangarorin dazuzzukan da suke wajejen kuda-kudancin Najeriya um akan samu ruwa sosai a gurin da laima da danshi saɓanin mu namu arewacin Najeriya dazuzzukan ma duk babu su kuma danshin ma ba kamar can ba wajejen kudu maso gabashin Najeriya su ma akan samu guri na musamman da kuma ruwa wanda dabbobi zasu sha su yi kiwo a wuraren akwai mashaya me kyau kuma akwai wurare da yawa na kiwo a kudu maso gabashin Najeriya na kiwon dabbobi haka a wajejen arewacin Najeriya shima akwai wasu wurare na musamman arewa maso arewa um akwai wuri shima wanda yake da yawa na kiwo inda dabbobi su kan samu mashaya ma'ana ruwa a gurin da kuma ni'ima domin su sun fi buƙatar wurin da yake da danshi da ruwa shine zasu samu ciyawa su samu abinci wanda zasu ci ya wadace su su samu ƙoshi da lafiya domin su makiyaya ba ma sa son kwata-kwata ɓangaren da ba shi da ruwa domin dabbobi

a a Najeriya akan samar da ɗai-ɗaikun na na'urori na ɗaukar bayanai musamman a gidajen gona na kiwon kaji da tsuntsaye a akwai um na'ura da ake ajewa ta ɗaukar bayanai wadda wannan na'urar take kasancewa kamar kundi ne na ɗaukar bayanai dukkanin abubuwan da suke faruwa a wannan gidan gona kuma tana da alaƙa da wannan abu da ake kiwo a wannan guri dukkan wata na'ura da zasu um ake ajewa a gurin wanta take zama kundi na ɗaukar bayanai to tana da alaƙa da waɗannan abubuwa da aka ajiye ko ake kiwo a wannan gidan gona a Najeriya lallai gidajen gonan mu manyan gidajen gona a Najeriya sukan yi amfani da waɗannan na'urori na ɗaukar bayanai su kan kula da irin mutanen da su ke shiga cikin wannan gida na gona su kan ɗaukan mu su bayanan dukkanin wasu abubuwa da ake a cikin wannan gidan gona domin su san shiga da fita waɗanda suke yi

? um ƙwarai dagaske? waya ko kuma na'ura tana taka muhimmiyar rawa sosai wurin adana bayanai a gidan gona wanda suke a ɓangaren Legos da Abuja?? um domin su wannan ɓangarori ɓangarori ne manya? wanda dole sai anyi ampani da manyan abubuwa wurin adana bayanai?? ƙananun abubuwa ba zasu yi tasiri wajen adana bayanai ba a waɗannan ɓangarori? amma kamar ita hanyar sadarwa um ƙwarai dagaske hanyar sadarwa na zamani? ta kan taka muhimmiyan rawa sosai wajen adana bayani a gidan go gidajen gona da suke a? ɓangaren Legas da Abuja? um domin irin wannan hanya ta sadarwa ta kan yi tasiri sosai wurin aika saƙo na dukkan wani abu da yake paruwa a cikin wannan gidan gona kuma za'a akan adana bayanai a cikin irin wa'ennan na'urori na aika saƙo? kuma koda wani abu ke paruwa a cikin gidan gonan nan in da wannan na'ura nan da nan zata isar da saƙo kuma za'a adana dukkan bayanan abubuwan da yake paruwa a cikin wannan go gidan gona da gaggawa akan lokaci

um a gidajen gona waƴanda suke a gabas maso kudu na Najeriya suna samun ƙalubale game da adana bayanai na zahiri, sukan fuskanci ƙalubale wajen adana bayanai na rigakafi ga tsuntsayen su um musamman wurin masu bada ƙwai tsuntsayen da suke bada ƙwai um sukan samu ƙalubale sosai a wannan ɓangare um musamman wurin alluran su da magungunan su da zasu dinga ba wa waɗannan dabbobi to wajen adana waɗannan bayanan um gaskiya sukan samu ƙalubale sosai ga wannan ɓangare um domin mutane sukan yi ƙorafe-ƙorafe a kan wannan abu musamman masu gidajen gona na wannan yanki na kudu maso gabashin Najeriya sukan samu ƙalubale sosai wajen adana bayanai na rigakafi na dab tsuntsayen su a gidajen gonar su.

Ƙananun masu kiwon kaji, ahh Najeriya, ahh masu kiwon kaji, sun sami ƙananun horo, a.. ƙauyuka, sukan adana bayanai, a cikin littattafai, ko a takadda, ko a wani kundi na adana bayanai. Suka, yi shi a rubuce su adana shi a ciki, musamman a karkara, a cikin ƙauyuka, Ehhm kuma suna samin horo, daga malaman gona, da bitoci, ahhh ƙanana-ƙanana, da horo, ƙananun horo, daga, malaman gona, kuma, sukan adana bayanansu na kiwo, tsuntsaye ahh ko kaji, dukan wani abu da yake faruwa a giodajen gonakinsu, sukan adana wannan bayani, a cikin littafi, ko taƙarda, ko wanin ɗan kundi dai, wanda zai adana musu, dukannin wasu, bayanai da ake buƙata. Ahh sannan sukan sami wata horarwa ta harkar kimiya, a kimiyance, ahhh wannan yana taimaka musu ƙwarai da gaske, harkar kimiya wajen kula da dabbobinsu, da sani wani yanayi, da dabbobin da suke ciki, da kuma kula da muhallin waɗannan dabbobi, na yadda za su samu, walwala, da lafiya, da harkar, jin daɗi, na waɗannan dabbobi da kula da su sosai a gidan gona.

um mapiya yawanci manoman mu na Najeriya musamman ɓangarorin karkara gaskiya basu cika sha'awar asusun ajiya ba ga manoma amma yanzu wayan musu da kai da malaman gona sukeyi su kan wayar musu da kai akan harkar asusun ajiya domin yana da matuƙar muhimmanci ga manoma kaji domin kasuwancinsu yapi tapiya wani zai sai kayanka bashi da kuɗi a hannunsa amma idan da susun ajiya za'a saka ku kuɗi a ciki za'a ajiye za'ayi ajiya a cikinsu sannan zasu bi sun sauƙin kasuwancin su da yin abu a cikin sauƙi da jin daɗi um wannan ni ina ganin ƙwarai dagaske yana da ampani ga manoma kuma suna samun kuma manoma su kan samu kulawa da kuma ampani wurin wannan buɗe asusun ajiya kuma akan basu gudunmuwa sosai domin samun su buɗe wannan asusu na ajiya um wurarensu wannan shine.

A mafi yawanci a tsarin barruwa na Kwakwa a Arewa a gaskiya akan yi mata ɗan rami ne haka a dinga bata ruwa lokacin da aka shukata? akan bata ruwa akan cika zuba mata cikin bututu guda biyu zuwa uku domin ita idan tana ƙarama a takan buƙaci ruwa me yawa don haka akan bata ruwa duk bayan kwana biyu zuwa uku kafin ta ɗaga ta fara girma a idan ta fara girma akan bata ruwa duk kwana biyar zuwa shida wani lokacin ma akan yi sati ba a bata ruwa ba amma idan ta ɗauki ɗa to akan bata ruwa akan lokaci akai-akai idan ba lokacin damina ba ne amma idan lokacin damina ne in dai ba ɗaɗewa akai ba ai ruwa ba ruwan sama ruwan da yake zuwa na sama ya isheta amma idan lokaci rani ne a takan buƙaci ruwa kuma akan bata ruwa a kwana ɗaya biyu uku wani lokacin idan ta fara haihuwar ɗa shi ne akan in ta ɗau zuba fure shi ne akan bata ruwa akai-akai domin ta samar da 'ya'ya masu kyau masu nagarta da inganci kuma ta haihu da yawa domin idan ta yi fure bata samun ruwa to furen yakan kaɗe ya zube amma idan ta ɗau fure tana samun ruwa to nan da nan zaka ga tana haihuwar 'ya'ya masu kyau masu girma masu nagarta wannan shi ne tsarin barruwan bishiyar Kwakwa?

Aaa shi harkar noman abarba aaah! a Najeriya yanda a ƙasar nan yanda manomanmu na ƙasar nan suke magance banruwan abarba aaa in aka yi la'akari da sauran ƙasashe na duniya aaa shi harkar banruwan abarba zan fara yin magana a kan shi ruwan sama shi ruwan sama kowa ya sani daga Allah yake kuma akan yi banruwan shi ruwan sama ya kan zuwa ne kowane lokaci ba tare da shi manomi ko ya san lokacin da zai zo ba, Allah ne yake kawo shi kawai aaa sai dai wani lokacin akan samu ƙarancin sa to idan aka samu ƙarancin sa to ta wannan ɓangaren ne ake samun yin banruwa a wannan lokaci ne ake amfani da abubuwa wanda za a ba wa shuka ruwa wasu su kan yi amfani da rumbun adana ruwa idan lokacin ƙamfan ruwan sama ne suna da rumbun adana ruwa wanda da ma sukan adana ruwa a cikin sa saboda irin wannan yanayi da zai zo na shi ƙamfan rashin ruwa a wasu kuma sukan yi amfani da rafuka wajen ba wa shukokinsu ruwa su ruwa ko kuma in ce dam haka gurin da ake adana ruwa sukan yi amfani da shi wurin ba wa shukokinsu na abarba ruwa a wasu kuma sukan yu amfani da injina wajen ba wa shukokinsu ruwa na banruwa a wannan shi ne iya abin da

? um ƙalubalen da ake samu na daga ƴaƴan ayaba abarba um shine ba wani de babba bane ba amma dai tsutsa itace take taɓa ƴaƴan? ko tsutsar da take sauka akan piren na ayaban na abarbar idan ta sauka ta kan shanye wannan pire idan ta shanye shi to kuma kaga baza'a samu abinda ake so ba na daga wannan abarbar um kuma akwai wasu ƙwari da suke shiga su naɗe nan ma a jikin ganyen su kan huhhuda shi ita wannan tsutsa sannan ta kan lalata ƴaƴayn abarbar idan tayi ɗa? wannan shine babban ƙalubalen da ake samu na daga? bishiyar abarba? don duk wanda yake noma abarba? yasan akwai wannan ƙalubala? dole kuma mutun ya samu a magance shi kapin ma ka kai ga tayi girma ta para saka ɗa in har ka bar wannan tsutsa a jikin ganyen bama ta barin gaba ɗaya bishiyar tai ɗa barantana har a samu a ampana um ita wannan tsutsa? gaskiya babban ƙalubale ce ga manoma ayaba abarba don ta kan lalata ƴaƴan baki ɗaya sai ya kasance gaba ɗaya noman da za'ayi a shekara ba'a samu wani abinda ake buƙata ba ga ita abab abarbar don haka wannan tsutsa itace babban ƙalubale ga manoma abarba a Nanjeriya?

? Abin da yake faruwa wajen shi girbin abarba ko kuma cirar ta ita abarba idan ta girma to kafin a tashi wannan girbi a akan nemi wasu abubuwa waƴanda suke tallafawa wajen ita abarbar ta ƙara samun ƴaƴan su ƙara samun lafiya da kuma kulawa a wajen shi girbin abarbar akan cire ta ne daidai lokacin da ta bura kafin ta nuna sosai domin idan ta bura shi ne za a cire ta za a ɗan ajiye za ta ɗan daɗe kafin ta lalace amma idan aka riga aka batta ta nuna gabakiɗaya a jikin? bishiyarta to fa kafin manomi ya kai ga kwashe ta ya kai ga inda zai saida ita ta riga mafi yawancin ta ta ruɓe shi yasa ake cirar ta daidai lokacin da ta bura a daidai lokacin ake so a girbe ta ko kuma a kwashe ta domin zuwa kai ta kasuwa a saida ita idan aka yi mata irin wannan siyarwa lallai manomi ya fi samun riba ƙwarai da gaske kuma ya fi samun abin da ya kamata domin idan aka batta ta nuna kafin ka kai ta kasuwa a kai inda za a saida ita mafi yawanci daga ciki duk za ta ruɓe saboda kasancewar sai ta zama ta nune dayawa to idan ta nune ɗin nan to fa ita kawai ba wata magana lalacewa za tai don shi kansa masu siya idan suka je suke siya kan ka isa saida ita kai ma ta lalace amma idan aka kwashe ta a cikin bararriya kafin a zo ace an kai ta kasuwa an saida ita kai ma wurin ka zaka ga ka fi samun ciniki mai kyau saboda zaka saida ita

A manoma a ƙasar nan sukan yi magance rashin ruwa na ayaba ta wajen rashin ruwan sama a ta wajen ba ta ruwa ita ayabar aaa mafi yawanci dama noman ayaba gaskiya idan mutum yana so yayi ta yi kyau to gaskiya ya yi amfani da banruwa ya ringa ba ta ruwa dan kai dogaro da zaka yi noman ta da ruwan sama gaskiya akwai matsala saboda wani lokacin akan samu fari da rashin ruwa wanda wani lokacin a daidai lokacin da take buƙatar ruwa to kuma a daidai lokacin akan samu rashi na ruwa ko kuma fari a idan kwa dama ka yi shirinka ka yi redinka ko da da daminan ne ka yi redinka ana so manomi ya zauna cikin shiri wanda idan wannan ruwa ya ƙare ya ko an samu tsaikon ruwa kana da abubuwanka wanda dama zaka ba ta ruwa shi yasa ake so gonakin ta su kasance gurin da yake da ruwa wanda ko da ruwan sama ya tsaya to akwai wasu abubuwa hanyoyi da ba zaka sha wahala wajen ba ta ruwa ba wanda nan da nan zaka ba ta ruwa ta sha kuma ya wadata a wannan hanya ita ce hanyar da manoma suke bi a Najeriya wajen noman ayaba da kuma ban ruwanta a gaskiya in ka yi la'akari da sauran ƙasashe a gaskiya Najeriya takwarorinsu gaskiya Najeriya sukan yi ban ruwan ayaba ne ta hanyar adana ruwa a rumbun ruwa ko kuma a rafuka ko ƙoramu a ta nan suke ba wa ayabarsu ruwa a kuma shi ruwan sama wannan dama mun sani daga Allah ne kuma yana zuwa wani lokacin kuma akan samu ƙamfan ruwan ya kasance

????????? Ah, manoma, a Najeriya sukan adana iri na abarba a cikin ɗan mazubi se su rufe shi a irin leda haka wacce ake adana iri a cikin ta a wannan guri su ke adana irin da ake shukawa sannan su kan cire su kan saka ne a cikin ta domin ta samu adanuwa dan kar ta lalace ko ta samu wata matsala??? da za ta shafi irin wanda idan an shuka wannan matsalar zata hana irin ya fita akan saka ta a ciki ne dan ta magance wannan matsala wadda take fa hana iri fita kuma sukan saka ta a cikin wannan mazubi ne??? akan ɗinke bakin mazubin yadda wani abu wanda yake kamar ƙwaro, ko tsutsa, ko wani abu dai wanda zai iya shiga ya taɓa lafiyar wannan irin ya hana shi bada abinda ake so to akan zuba a ciki domin ya magance wannan matsala ah, ita manoma a Najeriya sukan yi amfani da wannan hanyar domin adana irin su saboda gudun samun wata matsala da zata iya faruwa ko wannan iri na su ah, gaskiya ta wannan hanyar manoma suke bi wajen adana irin su da zasu shuka a Najeriya ah, domin idan aka bashshi haka a barkatai to wani abu ze iya zuwa ya hau kan sa ko ya taɓa shi wanda ze iya taɓa shi wannan irin ya taɓa lafiyar sa a zo a sami wata matsala a shuka shi ya ƙi fita